Yevuwo le takpekpeme. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ŋutsu woame ve le atsitre. Wo ashi dom ɖe woa nɔewo gbɔ. Ame yiwo nɔ anyia, wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋutsi. Kapu kple gbalẽ ʋiwo le wogbɔ.

Yevuwo le dɔme. Kɔmpita le wògbɔ. Wòle atsitre. Ame ɖeka nɔ anyi. Ŋutsu woame eve le atsitre. Wo ɖo ŋɔti tsyɔnu enu.